Ekifaananyi kye ndaba wano kiraga abaana nga bava ku luzzi nga bataddeko ebidomola ku ggaali. Mulimu akalenzi nga ke kakulula, akawala nga kasindika emabega. Bayita mu kakubo kafundafunda era nga kalabika kalimu nsiko.

Ekifaananyi kino kiraga ebibala eby'enjawulo nga biri mu katale nga bitegekeddwa bulungi okulinda abaguzi nga mulimu emicungwa, emiyembe, ennyaanya, entula, obutungulu sso nga ate obuuyi buli era ge walaga waliyo ama.

Kino ekifaananyi kindaga abantu nga bali mu kunoga ng'abantu bali mu kunoga amajaani.

Mu kifaananyi kino ndaba bwe nneetegereza obulungi, mulimu omuvuzi wa booda booda ng'ayina abasaabaze b'aweese bali babiri naye ng'abasaabaze bano bambadde ebyambalo ebirabika nga abawagizi b'omupiira nga bayina ne n'ebifuuyibwa abawagira omupiira.

Bwe ntunula wano ekifaananyi kindaga ekizimbe ekyefaanaanyiriza essomero naye nga kiri mu mbeera si nnungi waliwo ttanuulu eyaggwa okwokebwa waliwo n'abakyala abali mu kulongoosa ku kifo ekyo nga bakozesa enkumbi.

Kino ekifaananyi kye ndaba wano kindaga ng'alabika mutunzi wa kyalaani ng'alina ebipimo ebyeyambisibwa mu kupima ng'akutte ne ne ccooka ng'apima olugoye lw'agenda okutunga.

Ekifaananyi kye ndaba wano kindaga ekibala nga kirabika mucungwa era kuliko ebibala ebiwerako ate nga byengedde bulungi, n'ebikoola bya kiragala ebiwaniridde ebibala.

Ekifaananyi kye ndaba wano kiraga ekibira, ng'ekibira kino kirimu emiti mimpimpi, ng'era biseera bya nkuba ng'emiti gikoze kiragala omulungi. Eri ewasemba waliyo ekyererezi eky'omuddo omuto ogulinga embubbu.

So ng'ate kino ekifaananyi kyo kindaga nga waliwo emmotoka bbiri: emu ng'egenda kutikka ginne kuweeka ginne waayo, nga gye baweeka nkozi ya kkubo.

Kino kyo ekifaananyi kindaga ekibala eky'omuceere nga kimaze okussa naye nga tegunnakula naye nga kulabika bulungi nga gulaga guli mu lutobazi.

Ekifaananyi kindaga enwaswa, oba ekintu ekyefaananyiriza ggoonya, nga kiri ku mabbali g'ennyanja mu busubisubi.

Ekifaananyi kiraga ennyanja nga mulimu eryato nga naye emabbali g'ennyanja eyo waliwo emiti egy'enjawulo.

Kino ekifaananyi ekiri wano kindaga omukyala omukulu ng'ayambadde ekiteeteeyi kya kitengi ng'asibye ekikongo ku mutwe ng'ali wamu ne mutabani we ng'alabika balabirira butungulu obw'ebikoola obuliibwa...

Bwe ndaba ekifaananyi ekiri wano, kindaga omusawo ng'ali mu kujjanjaba. Ng'omusawo ayambadde giraavuzi, ng'akutte n'empiso, ng'amaze okuteekateeka ekifo w'agenda okuba empiso eri omulwadde.

Bwe ntuula wano ndaba ekifaananyi kindaga emmotoka ng'erabika eriko ekintu ky'esika emabega waayo naye ng'emmotoka eno nkola nkadde era nga eri mu mbeera mbi.

Ku kifaananyi kyange ndabawo empapula za ssente omuli ak'enkumi ettaano, ak'ebiri, ak'olukumi, ak'omutwalo...

So ate kino ekifaananyi kiraga omwami ng'akulula amatooke ku ggaali. Amatooke gawerera ddala ana, nga gali galabika bulungi era nga makulu bulungi.

Mu kifaananyi kye ndaba wano kiraga kiraga ennyanja ente eteese obulungi, ng'emabbali waayo waliyo n'omuddo oba olusaalu ku lubuubuuto lw'ennyanja eno.

Kino ekifaananyi kindaga emmotoka eya kabangali ng'etisseeko abantu abawerera ddala ng'eri ku luguudo lwa ttaka, ng'eri mu kusaabala.

Kino ekifaananyi kindaga oluguudo lumwasanjala olulungi nga kyerujje lumale okuyooyootebwa nga luli wakati ku kasozi wagguluggulu, nga luyita, ku bbali n'ebbali eriyo ekibira ky'emiti.

Ekifaananyi kino kiraga ente bbiri nga zisibiddwamu omuti oguziyamba okulima nga ziraba zirabika nkozi za mirimu ng'emu mmyufu endala nzirugavu.

Ekifaananyi kindaga omusajja ng'ayambadde ekkooti, ng'akutte essimu, ng'ayina by'anyiga, ng'essimu eri mu maaso ge.

Bwe ntunula wano ndaba ekifaananyi kindaga effaamu erimu ente, ng'ente ziri mu kulya muddo nga naye ziri mu kifo kigazi, ng'emabbali w'ekifo wa ffaamu eno eriyo emiti egirabika nga gya kalittunsi, nga n'omuddo gwennyini muto, guli mu sayizi nnungi.

So ate kino ekifaananyi kindaga ekinyonyi nga kirabika kikkakkanyeeko naye nga kya magulu mawanvu nnyo. Kiyina ogusakkiro ogumyufu, nga kyo ekinyonyi kiyina omumwa muwanvu n'ebyoya biddugavu.